Dunkaanota aannan gurguran: Iddoo kanatti namoonni lama sadii ta'uudhaan gurmaa'uudhaan yeroo sana dunkaanota kana bananii tajaajilawwan aannanii gosa garaa garaa yeroo isaan namoota oomishoota irraa bitanii hawwaasa biraan ga'aan ni argina. Kunis madda galii isaanii dabaluu keessatti illee ga'ee guddaa kan qabuudha.